Abajejwe gukingira ibiterwa baje kubishiramwo umuti kugira ngo bizobandanye gukura neza bizotange n'umusaruro mwiza.

Ifumbire y'ikurundi bayirundanije ahantu mwishamba kugira izoje gukora ivyo yagenewe.

Umurima uteyemwo ibitoki bikuze mbere no kuruhande hariho n'ibindi bitegwa nk’amatomati.

Ikirari aho hari intungwa y'ingurube yabwaguye abhinga mu vy'ubworozi baje kubagenderera.